Girada n bɛ tanpima ni girada maa nyɛla zaɣ dozim ka ti vakaɣa ni mori ka di bɛ di duli maa ka so tam tanpima maa ni ka yɛ liiga ʒiɛ ka shab ʒiya n gbubi katawiya katawiya maa nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ piɛlli zaɣ dozim

ko' titali n zaya ŋɔ ŋarima lɔhila kom maa ni hali ka tihi pe n-gili li hali ti yi ti' vakaha tihi maa nyaanga ya zala tihi maa nyaanga kom maa nahingbaŋ nyɛla zaɣ' sabinli ka ŋarima maa shɛŋa nyɛ zaɣ' piɛla zaɣ' sabila

Paɣasara ata n nyɛ bin ʒɛ binwola gbuni binwola maa nyɛla din nyɛ balibu balibu ka zoogi di biɛla taha ni n nyɛ wotamilo Alaafee paya leemu kodu konda di zaa bɛ dinni

Niraba n nyɛ sarati ka paɣa gbubi o bia n ʒiya ka kuhura ka moto do doo tooni ka doo maa ŋmaaro foto ka so kuriya ka kuhura ka shikuru bihi ayi nyaɣa bi baaji n ŋmaari foto

Bindirigu n ʒɛ laani ŋɔ boraadɛ diba nahi ni manʒɛ gali kpula ata ni zahm bɛ di puuni ka di tam teebulu maa zuɣu teebunli maa nyɛla zaɣ' ʒee ni zaɣ' sabinli

Bihi m be kom ni diɛmda bɛ zaa sɔla jinjam sabila ka yino so jinjam piɛlli ka bɛ du n tam taba zuɣu kom maa nahingbaŋ nyɛla zaɣ vakahili

Paɣa n ʒiya n duɣura kurifooti n ʒɛ o tooni ka duɣu tamya ka teebuli ni tahapoŋ ni chɛrigi ʒɛya ka o ni ʒi dikpuni shɛli maa gbuni nyɛ zaɣ tankpaɣu ka kuriga ʒɛ o sani ka o ʒi kuɣu zuɣu

Bi ʒɛla bayaɣati ni taha ni gbambihi nbɛ dinni sokam gbubila soobuli ka bi pili zipiliti ka bi niɛma maa kom nyɛ zaŋ nuɣso zaɣ tankpaɣu ni zaɣ sabila zaɣ piɛla di bɛ dinni

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa balibu maa zooya pam zaɣ ʒiɛhi bɛ dinni zaɣ tankpaɣu zaɣ nuɣso zaɣ piɛlli zaɣ baŋkom ka katawiya zaɣ dozim bɛ dinni ka chinchin maŋa bɛ dinni

Shikuru bihi m be karimbu shee bɛ zaa gbibila kundu nima ka sheba zaŋ pa teebuli zuɣu ka kundu nima be kobani ʒɛya ka duu maa nahingbaŋna nyɛ zaɣa dozim shukuru bihi maa yela niɛn'piɛla.

Sarati n niŋ palli zuɣu palli maa nyɛla yaɣa ayi ka loori nim saɣam n ʒɛ sunsuuni ka loori karili chɛna ka nyɛ zaɣ nuɣso ni zaɣ ʒiɛ ka tampima bɛ di luɣuli zuɣu ka tihi bɛ di zuɣusaa

Zaham n bɛ gbambihi ŋɔ ni n ʒɛya ŋɔ ka paɣaba muɣi bi maŋ ʒɛya ka zoya bɛ bi nyaanga ka tihi ni mori bɛ dinni paɣa ŋɔ yɛla liiga dozim ka so chinchin piɛlli ni zaɣ sabinli

Loori n lu ka niraba ʒɛ dinni ka tihi ʒɛ bi luɣuli zuɣu ka daadama mii gba lahi bɛ di nyaanga ka shab pili zipila shab bi pili zipila

Bihi anahi n chɛŋ ti toori kom shab gbubila kurigu boɣati ka shab gbubi roba boɣati ka yino yɛ liiga dozim ka yino yɛ liiga nuɣso ka yino maa pili zipiligu ka so chinchin jinjɛm

nachimbila n-ʒɛya ŋɔ o ʒɛla binnyura gbuni binnyura maa bɔɣisi maa nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka kolibanima taɣi dinni ka nachimbila maa gbubi kootu dozim n-ye liiga ʒee ka zaɣ' dozim be dinni

Paɣa n ʒi daangi ni ka pai tam o tooni ka o yaari bini pai maa ni ka gaɣa dozim ʒɛ o sani ka paɣa shab ʒiya ka gbubi bia ka bihi ayi ʒɛya

Duu n bɔŋɔ ka teebuli piɛlli ʒɛya ka baanjira bɛ dinni ka fulaawaasi tam baanjira maa zuɣu ka tam teebuli piɛlli maa zuɣu ka duu maa dikpuni nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ tampilim

paɣa mini bihi ayi paɣa maa gbubila ŋmani ka bihi ayi maa ʒi duɣu zuɣu ka paɣa maa kpaari kom n-sariti bihi maa ka fulaawasi za bɛ luɣili ka dikpuna maa nyɛ dukpula ka nyɛ zaɣ' taŋkpaɣu

Paɣaba n siɣiri kuligi ŋo bi zaa ʒila taha ka tampima bɛ bi tooni ni tihi ni ti kuuni yino gbubila guuka dozim ka yɛ liiga ʒiɛ ni chinchin ʒiɛ

Baaba n chɛri ninkurigu ŋo zuɣu baaba maa pilila zipiligu ka yɛ piɛlli ka kpa ninkpara ninkurigu maa sola jinjɛm palli